Yili n wurim ʒɛya ŋɔ taabo nim biɛni woya nima taabo nima taabo kaba kaba duu n wurim ŋɔ tia n ʒɛya ŋɔ tia waɣala waɣala n nyɛli

Laa n ʒɛya ka bindira bɛ di puuni zaham bɛ dinni di wurisi wurisi mi gala dibaata bɛ dinni ka boraadɛ bɛ dinni manʒa bɛ dinni naanzuu gba bɛ dinni

Salnim n bɛ dinni bi koharila niɛma so biɛni o chɛnimi bi zooya yunis koha n ʒiya ŋo bi koharila niɛma balibu balibu